Momahala gomalandithilo ohamu kala iilandithomwa iiwanawa, yimwe ohayi monika nawa momeho ngaashi oongala ndhoka dha longwa kaantu noonyala dhawo, nokuli aalandi ohaya kala taya nanwa koongala ndhoka eta yeya nduno ya lande shoka ya hala, shika ohashi eta aalandi oyendji mehangano.

Mongashingeyi uuna wuna okakalata koombanga hotango hopashigwana otovulu okulanda iiilandomwa yoye itaaku nanwa nande osha. Shino ohashi ningwa nduno ngiini? Ohashi ningwa uuna wa hala okulanda sha tokutha iiilandomwa yoye nokuyi fala peshina tolongitha okakalata kohe kombanga yotango yopashigwana.

Ombanya yoStandard ndjoka yolwaala ombulawu ohayi longitha ethigathano lyomaudhano gokutondoka shika ohashi ningwa uuna ya tulapo oshimaliwa shondando yayooloka kutya ngoka athiki tango oti imonene oshimaliwa. Nokuli aantu oyendji mboka yapumbwa oshimaliwa ohaya kutha ombinga methigathano lyokutondoka.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Kehe oshimaliwa oshina ondando yasho yi ilile. Oshimaliwa shoka shili muEuropa ohaku tiwa oshina ongushu yili pombanda tayi yelekanithwa nongushu yoshimaliwa shoka shili moshilongo shaAfrika. Shika ohashi eta nduno eliko lyomiilongo yaEuropa li kale li li pombanda li vule lyomiilongo yaAfrika.

Ombaanga yoNedbank aluhe ohayi kala yina ethigathano lyuudhano woku tondoka, mpoka aantu haya tula po oshimaliwa sha kola noku ninga ethigathano. Ngoka athigipo yakwawo oha pewa nduno oshimaliwa she oshindji, naangoka atondoka alandulako oha pewa oshimaliwa sha landula ko. Shika ohashi eta nduno aantu ya kale yena uukolele.

Opuna tuu oshilongo shaana oshimaliwa mbela? Aawe, oshilongo kehe oshina oshimaliwa ohayi longitha iimaliwa yina nondando yayooloka noyayooloka kiilongo iikwawo. Kehe moshilongo omwapumbwa okukala muna oshimaliwa oshoka kehe shimwe ohashi longitha owala oshimaliwa pethimbo ndika lyongaashingeyi.

Oongeshefa ohadhi landitha iilandithomwa yomaludhi gi ili nogi ili. Aantu yamwe oha ya ende taa konakona shoka ahala, uuna ine shi mona oha yi tuu mositola yalandulako. Nokuli omuntu ngele oku na oshimaliwa sha gwana, oha gandja oshimaliwa noku pewa iilandomwa ayihe mbyoka ta vulu.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Uuna moshilongo mwaa na oshimaliwa kapu na shoka tashi vulu okuningwa. Uuna aantu ye na oshimaliwa ohaya vulu okulanda iinima mbyoka ya hala nokuya pomahala mpoka ya hala. Nokuli omuntu ngele oku na oshimaliwa oha gandja iilonga kaantu mboka kaaye na sha oshimaliwa, opo a vule okuya futa.

Momahala gomalandithilo ohamu kala mu na oondunda tadhi landitha iilandithomwa ya yoolokathana nenge ya faathana. Nokuli aalandi ohaya kala ye na ehogololo kutya otaya landa mondunda yi ipi nota landa shike. Shika ohaye shi ningi uuna taya ende taya talaatala okuza mondunda yimwe okuya kondunda onkwawo.

Olundji nethimbo kehe ombaanga yaWindhoek ohayi kala tayi gandja oshimaliwa shoka omuntu ha vulu okumona po uuna a kutha ethigathano lyombinga kehe. Shika ohaye shi ningi uuna tayi ithana aantu ya kuthe oombinga momathigathano ga yooloka, naantu oyendji ohayi monene mo oshimaliwa.

Etaambathano lyoshimaliwa sha yoolokathana ohayi longo pokati kiilongo niilongo. Uuna omuntu tayi koshilongo oshikwawo oha faalele oshimaliwa shokoshilongo she e te keshi gandja poongamba mpoka ha pewa oshimaliwa shomoshilongo mwiyaka. Iilongo ohayi kala yi na iimaliwa yi na ongushu ya yoolokathana.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo nuuna moshilongo kamu na oshimaliwa kapu na shoka tashi longwa po oshoka kehe shimwe ohashi longitha oshimaliwa. Omuntu ohayi kiilonga, opo a mone oshimaliwa. Omuntu oha gandja iilonga, opo a vule okufuta aanilonga yawo oshimaliwa. nokuli aantu oyendji oshimaliwa oyeshi hole, oshoka osho owala hashi kaleke oonkalamwenyo dhawo tadhi yi komeho.

Iilongo ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana, kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, onkene una omuntu tayi koshilongo shimwe oha gandja oshimaliwa sho moshilongo she teshi gandja koshilongo hwiyaka ye ta pewa shiyaka, shika ohashi kwashilipaleke omuntu avule okulongitha oshimaliwa moshilongo oshipe.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala ga yela noga silwa oshimpwiyu noge na iipundi iiwanawa nosho wo iitaafula iiwanawa mbyoka hayi kuutumba aantu. Shika ohashi nana aantu ya lande omagumbo ngoka ge li pamuthika gopashinanena ya kale mehala lya yela nolya nyanyukwa. Aantu oyendji ye na oshimaliwa ohaya zi momaugmbo gopashinanena.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala aantu yoonkatu dhayooka taya kongo iilandomwa yomaludhi gayooloka. Omuntu ngele okwa hala okulanda sha, otayi owala pemahala lyomangeshefelo e ta kongo shoka a hala ye ta gandja oshimaliwa komulandithi. Noku za mpono otazi po ena iilandomwa ye yagwana po.

Aantu mboka yena uunongo ohaya hongo iipilangi nokukala taya hongo mo iinima, ngaashi wo iitafula nenge iilongitho yokukeelela nenge yokukwatela omaliko. Shika ohaye shi ningi uuna yena ongushu nenge yena ondando ndjoka ya tula po, nokuli ohaya mono oshimaliwa oshiwanawa.

Momagumbo gopashi nanena ohamu kala muna iinima ya yooloka iiwanawa mbyoka hayi kala ya yela nawa aantu yamwe ohaya longitha iipilangi opo yo opaleke omagumbo gawo, omuntu ngele okuna oshimaliwa oha kala megumbo lya yela nola andjuka nawa. Omagumbo gamwe ohaga kala ga longwa kaanongononi yeshi okulonga.

Aantu mboka ye na uunongo ohaya longitha iipundi mbyoka nenge iitaafula haye yi hongo okuza miipilangi. Shika ohaye shi ningi uuna omuntu e na uunongo wokumeta nenge okuyelekanitha oshitaafula. Oha tete owala e ta thethenga nawa nota mono mo oshitaafula shoka ha landitha.

Mongashingeyi aantu mboka yena uunongo ohaya hongo iipundi niitaafula okuza miipilangi. Omuntu oha kutha owala oshipilangi shoka ha thethenga nawa, no kushi gwayeka omagadhi ga gwana, no kushi honga oshipundi. No konima oha tula ko nduno iilapi mbyoka hayi kala tayi vulu omuntu a kuutumbe ko.

Ombanga yo Standard ohayi ende nomahala gomanongeno oshowo omahala giiputudhilo taya andjakaneke uuyelele wunasha nombanga yawo. Ohaya kala nduno taya gandja uukalata womambangelo kaanangeshefa noshowo kaanaskola mboka ya hala oku pungula oshimaliwa shawo nombanga lyoka.

Pomahala gomalandithilo oha pukala aantu yayoloka taya yalanda iinima yayoloka aantu yamwe oya panda shoka taya landa manga yamwe oyuuvite shina ondilo ashike nando ongaka omuntu ohalanda owala shoka tavulu okulanda uuna omuntu oyena oshimaliwa shakola ohalanda iilandonwa oyindji.

Omukalo omwaanawa gwokupungula oshimaliwa okupungula mombaanga yaVenduka, ndjoka ihayi nana nande omukuli gwasha. Ohashi ningwa unene ngele wuna ombaanga yaVenduka, oho tulako owala oshimaliwa etashi kala shapungulwa hoka. Uuna wuna uudhigu nenge wahala oshimaliwa meendelelo otoyi ashike wu keshitaleko.

Aantu oyendji ohaye ende pomahala goma landithilo taya landa iilandomwa uuna omuntu a mono oshinima eshihala oha gandja oshimaliwa komulandithi ye omulandithi etemu pe nduno iilandomwa ye nokuli aantu yamwe ohaya kala taya nyenyeta taya ti iilandomwa oyina ondando yili pombanda.

Ombaanga yotango yopashigwana olundji ohayi gandja omagano kaantu mboka kaa ye na iimaliwa nenge kaakwanaluhepo. Oha ga kala nduno geli muushako wamangwa. Shika ohashi ningwa kehe omvula.

Longitha okakalata kolwaala olungolonde yoNedbank, ngiye twiimonene esindono lyokakalata koondola omayovi gatano. Ohashi ningwa uuna wakala wuna okakalata hoka nokukalongitha mombaanga yoNedbank, otwi isindanene oshimaliwa sholudhi ndoka.

Ombaanga yavenduka oku za momasiku gahamano gomwedhi Novemba, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, kumwe nekwatathano lyehangano lyoCapricorn, oyali ya tula po ondando yokwiisindanena oshimaliwa shomayovi omathele gaali nomilongo mbali nane. Shika otashi sindanwa komusindani omunelago.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo, kehe oshilongo osha pumbwa oshimaliwa. Omuntu oha vulu okuya kiilonga opo a mone oshimaliwa nomuniilonga oha vulu okuya kiilonga, opo a futwe uuna nakukuta aantu e na oshimaliwa oha mono aantu oyendji mboka ta ye mu longele ya hala okufutwa oshimaliwa.

Aanu mboka aanongo no ya yambekwa ohaya hongo iitafula niipundi okuzilila miipilangi oshowo miiti. Shika ohaye shi ningi uuna ya honga iiti nawa e ta yi yeleka nawa nokutholoma po oshipundi nenge oshitafula. Ohaya tula ko nduno iilapi kombanda noku yi landitha, nohayi kala tayi monika nawa.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi iiwanawa mbyoka ya longwa moshipa sho shinamwenyo nokuli uuna omuntu a hala okudhi landa oheshi landa kondilo ye teshi eta megumbo lye. Shika ohashi kala shili olyo eliko ewanawa megumbo lyopashinanena oshoka iipundi yoludhi mbika ohayi kala ya pumba.

Ombaanga yo Nedbank ngashingeyi ohayi gandja oshimaliwa shoku landitha okapana shoka hashi eta omusindani dhingi . Ethigathano ohali kutha nduno ombinga omvula kehe no momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane okwali kuna ethigathano ndjoka lyali ewanawa dhingi nolyali lina aantu oyendji

Oshimaliwa osho eliko kyoshilongo, uuna moshilongo mwaanasha oshimaliwa eliko lyoshilongo ohali kala tali gu pevi. Kehe shimwe shoka tashi ningwa ohashi longitha oshimaliwa. Aantu ohaya yi kiilonga opo ya mone oshimaliwa, no muniilonga oha gandja iilonga uuna ena oshimaliwa.

Momagumbo gopashinanena nenge momahala goku vululukila ohamu kala mwaandjuka nawa nomuna iipundi, noombete noshowo iitaafula iiwanawa, yela nawa noya tungwa nawa, shika ohashi eta opo omuntu a kale uuvite ombili nokufuta oshimaliwa a kale pehala mpoka uule wethimbo ndoka a hala oku kala po.

Moondolopa omuna omandiki gomalandithilo moka kehe gumwe heende no konga shoka ahala, ohamu kala muna ostola dhayoloka naantu ohaya ende taya talatala mondingosho kehe sigo ompo tamono shoka ahala okulanda , shika ohasho eta aalandi ya kale yena oshimaliwa shagwana no yalande iinima yawo.

Ila wi inane pamwe nombaanga yotango yopashigwana koshiputudhilo shaUNAM nenge koshiputudhilo shaNust. Oshiputudhilo shaUNAM shoka oshinene moVenduka okuza momasiku gaali sigo gane ga maalitsa okuza powili ontimulongo nambali sigo opo wili online komatango

Omahala gomalandithilo ohaga kala guudha aantu oyendji yomaukwatya ga yooloka. Uuna omuntu a hala okulanda oshilandomwa ohayi owala komahala gomalandithilo eta kutha shoka a hala eta gandja oshimaliwa. Shika ohashi ningwa uuna omulandithi a kutha oshimaliwa noku gandja shoka omuntu a hala okulanda.

Ombaanga yaNedbank ohayi kala yi na ehala mpoka hayi landitha omatayiyela goohauto omakulu shika ohashi ningwa okuza momasiku 16 Auguste 2025 okuza po 09h00 gongula onene, unene kehe ngoka a hala oku landa omatayiyela oko hayi.

Omahala gomalandithilo nenge omandiki gomahala gomalandithilo ohapu kala pu na iilandithomwa oyindji nohapu kalaandithi ya yooloka noshowo aalandi. Kehe omuntu oha hogolola kutya ota landa peni nenge shike. Shika oshi ikolelela kutya omuntu oku na oshimaliwa shi thike peni.

Moombelewa oha mu kala aantu yomawukwatya ga yooloka haya vulu oku kwathela aantu mboka haya ya hala omakwatho. Aantu yamwe oha ya kala aanyanyukwi, nohaa kala taa yolo no ya panda una taa kwathele aalandi, nenge aantu mboka ya hala omakwatho. Shika ohashi eta nduno ehangano li kale lina omuntu ngoka ta kwathele eli mombepo ombwaanawa lyi ye komeho.

Momandiki gomalandithilo nomahala gii landomwa oha mu kala muna iipumbiwa ayihe omuntu wapumbwa. Oha mu kala muna iilandithomwa yomaludhi gayoloka. Yimwe otayi kwathele aantu mboka yeyi pumbwa. Shika ohashi eta aalandi ya nyanyukwe una ya mona shoka ya hala oku landa noku gandja oshimaliwa etayi kegumbo.

Moshilongo kehe omwa pumbwa oku kala muna oshimaliwa, oshimaliwa osho eliko lyoshilongo nakehe shimwe shili moshilongo ohashi longwa uuna puna oshimaliwa. Uuna moshilongo kaamuna oshimaliwa kapuna shoka tashi vulu oku longiwa oshoka kehe shimwe osha pumbwa oshimaliwa. Omuntu ohayi kiilonga opo a mone oshimaliwa, nomuntu oha gandja iilonga uuna ena oshimaliwa.

Ombaanga yoNedbank onkene ngaa tayi kwathele aantu mokupungula oshimaliwa opo yavule okulandela aaholike yawo omagano. Shika ohashi ningwa uuna omuntu totsilike oshimaliwa shoye mombaanga moka, nuuna wuuvite wapumbwa oku keshitalako toke shitala nokulanda omagano gaaholike yoye

Aantu oyendji ohaya kala yena uukwatya mboka yena . Uuna ayi kendiki lyomalandithilo oha kongo oshi landomwa shoka ahala nokushi eta pomu landithi eta pula kutya oshina ingapi . Uuna omulandithi apopi ondando yoshimaliwa nomuntu okwahala oku landa oshinima shoka ohagandja nduno oshimaliwa eta pewa oshinima shoka.

Omukalo gwepingakanitho goshimaliwa okuza pokati kiilongo niilongo ohagu kala guna okumetwa nokutalika nawa okuza kaantu mboka aanongononi. Iimaliwa yimwe yomiilongo ngaashi yomoEurope nenge moAmerica oyina ongushu yakola yivule yomiilongo yaAfrica.

Aantu oyendji ohaya kalanda iilandomwa yawo komahala gomalandithilo hoka haku kala kuna iilandomwa yi ili noyi ili noyina oondando dhayoolokathana ohaku kala kuna iilanditjomwa oyindji nomuntu oha hoholola kutua otalanda shoka apumbwa nenge shoka tavulu okufuta.

Mondoolopa omuna omahala omawanawa haga landitha iilandithomwa no haga kala ga yela nawa no haga nana aalandi. Uuna pehala pwa yela nopwa andjuka nawa ohapu kala aantu oyendji ya hala oku landa iilandomwa yaamoka. Ohaya gandja nduno oshimaliwa yo taya pewa iilandomwa no kuya.

Aantu mboka aanongo noyayambekwa ohaahongo iitaafula iiwanawa, okuza miipilangi nenge okuza miiti mbyoka omuntu hahongo etayiyelekanithwa nawa. Shika omuntu oheshiningi uuna ena uunongo wokuyelekanitha kutya, otalongo oshilonga shithike peni nothing oshitaafula shithike peni.

Omahala gomalandithilo oge na iilandithomwa ya yooloka , noge na aalandi ya yooloka nosho wo aalandithi. Oha mu kala mu na aalanduthi ye li pomashina, taa yi gandja iikulya kaantu mboka taa yi landa, noku taamba ko oshimaliwa, omanga aalandu haa kala taa ende noku talatala shoka ya hala oku landa.

Ondando yoshimaliwa yoshilongo shimwe oyi ilile kondando yoshimaliwa shoshilongo oshikwawo oshoka iimaliwa yimwe oyi na ondando yi li pombanda nuuna omuntu a landa oha gandja ondando ndjika. Ondando yimwe ohayi kala oyindji nomuntu oha mono ko oshimaliwa shi vulithe pwaashoka a gandja.

Momandiki gomalandithilo ohamu kala mu na oondunda dhokulanditha dhi na iinima ya yooloka. Dhimwe ohadhi landitha iikulya omanga dhimwe hadhi landitha omagadhi noothewa, ashike nando oongaaka kehe gumwe oheya okulanda shoka a hala nokugandja shoka e na po. Nokuli uuna omuntu e na iimaliwa oyindji oha landa iipumbiwa oyindji.

Uuyuni awuhe owa pumbwa oshimaliwa opo uuyuni wu vule okuta komeho. Uuna omuntu ena oshimaliwa oha vulu okuya shaampoka a hala nenge okulanda kehe shoka a hala. Nokuli ngele moshilongo kamuna oshimaliwa ohamu kala muna oluhepo, oshoka iinima ayihe ohayi longithwa oshimaliwa.

Etambathano lyoshimaliwa pokati koshilongo noshilongo uuna omuntu ena oshimaliwa tazi koshilongo oshikwawo ohagandja oshimaliwa shoka poongamba ye eta pewa oshimaliwa shomoshilongo moka uka opo avule okulanda sha. Uuna nduno oshimaliwa shina ondando oyindji omuntu ohamonoko oshimaliwa shakola.

Ohotela olyo ehala ewanawa

Oshimaliwa shili ekwatho enene miilongo ayihe muuyuni kapena oshilongo tashi vulu okuhupa shaana oshimaliwa oshoka oshimaliwa osho owala hashi enditha kehe shimwe kutya tuu omalandithilu, ofuto kehe shimwe ohashi pula oshimaliwa. Omusamane nguka otayalula oshimaliwa tashi vulika opo apewa oombumbo dhe nenge tashi vulika taka futa aantu.

Uupundi nuutaafula uuwanawa womegumbo lyopashinanena tashi ulike shafa shi li mondunda yomavululukilo nenge mondunda yomapopithilo shoka tashi ulike pwa yela nawa nopuna ethano li li kekuma noshowo omweelo nomakende omawanawa dhingi.

Wayimina ombaanga yaNedbank kethigathano lyiipindi koRundu eto mono oshimaliwa wuna uukolele .

Oshimaliwa osho oshiwanawa moshilongo nuuna moshilongo mwaana Oshimaliwa kapuna shoka tashi vulu oku longwapo, aatalelipo ngele taye ya moshilongo oha yeya noshimaliwa okuza koshilongo hwiyaka ye omuntu teshi pingakanitha noshimaliwa sho moshilongo moka nokuli ohapu kala ondando yimwe ombwanawa uuna oshimaliwa sho moshilongo moka shina oonkondo shi vule sho moshilongo hwiyaka.

Vena oshindhi nokakalata kopashimaliwa koye kombanga yotango yopashigwana. Landa ashike shoka to landa nokakalata eto mono ompito yoku vena oshindji.

Omagumbo gopashinanena mongashingeyi ogeli ogendji no haga kala ga yela nawa, no haga kala gena uumeno uuwanawa nuudhanitho noshowo iipilangi mpoka hapu tentekwa iinima. Omagumbo ngaka oga tungwa shili pamwe nehumokomeho, naantu oyendji oya hala okulanda omagumbo gopashinanena oshoka ohaga kala ga yela nawa.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala pu na aantu ya yooloka. Kehe gumwe oha kala ta kongo shoka a hala. Omulandithi oha kala nduno a tala kaalandi ngele itaya kutha inaaya futa. Aalandi yamwe oha ye ya nehalo lyokulanda, omanga yamwe oha ye ya nokuyaka, onkene omulandithi ha kala e li ohanda nokutala kutya olye ngoka ta kutha mo oshinima ineeshi futa.

Aantu yamwe aanongo noonkondo, haya kutha iipilangi nokuhonga mo iihongomwa iiwanawa ngaashi iiyaha, iitenga nosho wo iitafula nenge ndi tye iilongitho yimwe ya longwa miipilangi. Aantu mbaka ohaya kala nduno ye na uunongo mboka nohaya kala taya landitha iinima mbika pomatala nopomahala gomalandithilo. Ohaya mono mo nduno oshimaliwa oshiwanawa okuza muunongo wawo.

Aakulukadhi taya landitha iihape niingumutulu pomatala.

Mongashingeyi aanangeshefa noshowo aantu mboka haya endaenda pokati koshilongo noshilongo, ohaya longitha oshimaliwa opo yavule okulonga shoka taya vulu okulonga. Oshimaliwa ohayeshi pingakanitha, e to gandja oshimaliwa shokoshilongo hoka tozi, e tapewa oshimaliwa shomoshilongo moka tayi. Shika ohashi e ta nookuli oshimaliwa shakola moshilongo, ano oshimaliwa shina ongushu yakola.

Uudhano oko wuli. Tu wayimina ano mondjila ndjika yetu yombaanga yo Bank Windhoek.

Iimaliwa yomafo mpoka puna woo ondola yimwe yaAmerika.

Omolwa shike nda tameke ongeshefa? Oshoka emanguluko wuna mono, sha weli adha otali kupe etompelo kutya omolwa shike wa tameke ongeshefa.

Omuntu okwata oshmaliwa sha Nigeria iimaliwa mbika oyili po oyindji uuna omuntu toyi yalula sho a li ta longo shontumba nenge teyi yalula opo aka fute aantu mboka taye mu longitha esiku nesiku oshimaliwa shika ohashi kwathele owala kehe shoka tashi longwa moshilongo muka oshina okulongwa noshimaliw a nuuna kaapena oshimaliwa kapunasha.

Omahala gomalandithilo ohaga kala guudha noonkondo, muna aantu yomihoko dhayooloka , aantu yoomvula dha yooloka, gumwe oteya ta landitha, gumwe ota landa. Omuntu ngele tala landa ohaku tha oshinima shoka ahala eta gandja oshimaliwa komulandithi, ye omulandithi temu etha aye noshi landomwa shoka a landa.

Oshitafula niipundi mbyoka tayi monika yayela notayi adhima nawa tashi vulika yili pehala lyo kulandithila nenge yili pehala lyomavululukilo. Iinima mbika oyalongwa nee miipilangi mboka yahongwa nawa komunongo no shapayindwa opo shi monike nawa tovulu kukutumba po wuve uugumbo nenge wuvulukwe Po.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, kehe moshilongo omu na oshimaliwa shoka shi na ondando yasho yi ilile kondando yoshimaliwa shoshilongo shimwe shi ili. Nokuli uuna omuntu te ya moshilongo oha longitha oshimaliwa okuza koshilongo shawo ye ta pingakanitha a pewe shomoshilongo moka te ya.

Iimaliwa yomafo yili peke lyomuntu, na yimwe ya mangwa okapandi.

Aantu yeli mendiki lyomalandithilo taya landa iilandithomwa yawo

Ehala lyostola lyayela nawa mono muna iilandomwa yapakelwa nawa.

Etseyitho tali nkunkilile aahingi kutya uuna tayii iyadha taya nu inaya hinga ashike naya kuthe okalefa pehala lyokuhinga

Uutala wombaanga yoStandard Bank mboka wa dhikwa pehala lyosikola nenge pehala lyaayendanandjila . Opu na wo aanona mboka taya ulike aanasikola taya ishangitha okukala nombaanga ndjika nenge okupungula oshimaliwa shawo nombaanga ndjika nenge okufutilwa kombaanga ndjika nenge okufuta omuntu nombaanga ndjika.

Longitha oka kalata koye koshimaliwa ka Nedbank okulanda iilandomwa yoye nosho woo oku mona oshimaliwa koomuma.

Moshilongo uuna mu na oshimaliwa ayihe oha yeende nawa, oshimaliwa oha shi longithwa okulonga kehe shimwe shoka tashi vulika, ka pu na shoka iha shi vulu okukala ina shi longithwa oshimaliwa. Oshimaliwa osho shi li eliko lyoshilongo nosha pumbiwa ku kehe gumwe noshilongo ohashi longitha oshimaliwa okufuta aanilonga yawo.

Pomandiki gamwe gomalandithilo opuna omapaya, ngoka gokufala aantu pomala gopombanda nenge kweeta aantu pevi. Shika ohashi kala oshiwanawa oshoka aantu yamwe ohaya kala ya vulwa okweenda kuyoyene.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala ga yela nawa noga silwa oshimpwiyu. Shika ohashi eta nduno aantu oyedji opo ya lande omagumbo gopashinanena yo taya gadja oshimaliwa koshilongo oshoka uuna omuntu eli megumbo lyopashinanena oha kala uuvite ombili sho eli pehala lya yela nolya silwa oshimpwiyu.

Okapomba komeya katungwa kaza mekuma

Enano lyopashimaliwa lyoshali iikando omulongo niitano kehe komwedhi mombaanga yotango yopashigwana.

Oshipundi oshiwanawa notashi ulike shili nawa noto vulu okukutumbako wu vululukwe musho osha longwa moshipilangi sha hongwa nawa notashi tholomwapo nawa notashi monika nawa opu na wo esipili nokatafula hoka kokutula natango iinima yoye uuna wu wete wu na iinima oyindji megumbo lyoye.

Olupando olunene kuHenda Marais sho a vene okakalata kokulanda iilandomwa kongushu yoondola omayovi gaali.

Aasamane yeli yaali taya paathana oshimaliwa pomake .

Iihongomwa iiwanawa. Oshitaafula oshiwanawa sha hongwa nawa okuza miipilangi notashi ulike oshiwanawa noonkondo. Oshipilangi shika otashi vulika owala sha tetwa noku elakanithwa komuntu ena uunongo momutse nota nongonona oku eta po oshitaafula shika oshiwanawa.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala gasilwa oshimpwiyu nawa gena iipundi iiwanawa noombete oombwanawa moka hamu vululukilwa aantu. Uuna megumbo lyopashinena mweya omuyenda ohasilwa oshimpwiyu, takuutumba koshipundi oshiwanawa hoka tavululukilwa. Momagumbo muka ohamu kala tamu monika nawa nomwayela.

Iimaliwa yomafo yoshilongo Ghana nzoka yimwe yilipo yili molwaala olumbulawu omanga yimwe yili molwaala olutiligane shimwe osha shangwa ntano.

Oshinyanga shomegumpo lyopashinane nenge tutye tatu shi ithana ehala lyomaikundilo ndyoka lyilipo lya yela nawa lyo olyina iipundi yopashinanena lela mpoka hapu kuutumba aantu taya kundathana shoka sha pumbiwa megumbo nenge kondje uuna aayenda ye yamo nenge aakwashigwana yowala nenge aantu yomegumbo moka.

Epingakanitho lyoshimaliwa tali ulike aantu yeli yaali ta tambathana iimaliwa yiilongo ya yolokathana. Shika ohashi ningwa uunene moombanga nenge mooposa.

Iipundi iiwanawa yi li momalandithilo nenge yi li mpoka ya tegelela aantu ye ye ya vululukilwe po nenge ye ye ya lye omwiha. Iipundi mbika ohayi kala ya yela nawa noyi na uuwanawa, oshoka omuntu shampa wa kuutumba mo oho vululukwa noho kala wu uvite omwenyo goye gu li pehala kaapu na shoka tashi ku piyaganeke.

Iipundi niitafula iiwanawa, ya hongwa nawa, noya tholomwa nawa, okuza miipilangi mbyoka ya hongwa uuna omuti gwa kukutikwa, notagu hongwa e ta gu longulululwa gu ninge oshipundi nenge oshitaafula.

Oondando noongushu dhopashimaliwa shopauyuni mpoka kehe oshimaliwa shomoshilongo kehe shina ongushu yasho ya yoolokathana okuza kongushu yoshilongo oshikwawo, shika ohashi eta woo aantu ya pingakanithe oshimaliwa noya kwatakanithathane pashimaliwa mokati kuuyuni awuhe.

Ositola ndjoka ya pakela nawa kehe shoka omuntu a hala oheya nduno e li momilaina moka talanda shoka a hala nenge takongo shoka a hala, oositola dhika ohadhi kala dha yela nawa nohadhi kala dhina kehe shoka omuntu apumbwa, ito vulu oku kala wa pumbwa sha ndele mositola moka kashi mo onge shapo wa adha sha pwa po.

Omukalo omutine gombaanga yotango moshigwana, gokwiidheulila okulanda iilandomwa yoye muule wethimbo woowili omilongo mbali na ne.

Oshimaliwa osho shoka hashi eta uunyuni wuye komeho kutya iipindi, omalandithilo, ofuto ito vulu oku futa omuntu wana oshimaliwa ito vulu oku landa oshinima wana oshimaliwa. Oshimaliwa osho shimwe sha simana muuyuni awuhe ngele kapuna oshimaliwa kapuna iipindi ngele kapuna oshimaliwa kapuna shoka tashi vulu oku ningwapo.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo . Ohashi tambathanwa nduno pokati kiilongo niilongo . Uuna omuntu ena oshimaliwa shoshilongo Namibia nokwahala okuya koAngola oha vulu okugandja oshimaliwa shoka poongamba eta pewa oshimaliwa shAngola. Ngele omuntu okwahala okuya moNamibia tazi koAngola, oha gandja oshimaliwa shaAngola eta pewa oshimaliwa shaNamibia poongamba avule eye alongithe.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana moshilongo kehe. Oshimaliwa ohashi vulu okulonga kehe shimwe. Uuna omuntu e na oshimaliwa ota vulu okuya kenongelo, ye oha vulu wo okulanda ohauto ndjoka a pumbwa. Oshimaliwa osho hashi longithwa okufuta aantu mboka taa longo, nenge okufuta omuntu ngoka a landa sha, nenge okufuta omuntu ngoka a hala okufutwa.

Oshimaliwa osho uunyuni uuna kapuna oshimaliwa kapuna shoka tashi ningwa po omuntu ngele okuna oshimaliwa ohamono kehe shoka a hala. Omuntu uuna ena oshimaliwa talanda iilandomwaye ye eta gandja oshimaliwa, nkokuli aantu yamwe ohaya mono oshimaliwa moku longela aantu ngele owuna oshimaliwa iilonga yoye ayihe otayi logwa ngwe eto futu aantu.

Opena uumeno mboka hawu kunwa muupoto mboka hawu tulwa momagumbo opo gamonike nawa.

Ethigathano lyombasikela lya longekidhwa kombaanga yoStandard Bank.

Ondunda ombwaanawa tayi ulike yili yopashinanena oya yela nawa noyina iipundi yuukililathana nawa moka hamu kala aantu ya kuutumba taa kundathana shinasha negumbo nenge taa taa talethana po nokulundilwamo mondunda omo tuu moka ,shika ohashi ningwa unene pomagumbo gopashinanena.

Endiki lyoositola olyo ehala hali kala lyi ipyakidhila ke. Kehe gumwe ota ende tayi moositola moka a hala a ka lande shoka a hala. Yamwe oya kuutumba ya lande nale taya nu shoka ya landa, omanga yamwe taya lata nokukala kongo shoka taya mono. Aalandithi ohaya kala nduno taya taamba oshimaliwa nokugandja iilandomwa kaalandi.

Iipindi yomomapaandaanda, mpoka oomeme nootate haya ya kumwe momapandaanda nokukuutumba momatala ya landithe shono ye na po. Kehe gumwe oha kala noshe shi ili koshikwawo nenge to adha aantu taya landitha oshinima sha faathana. Aalandi ohaya hogolola nduno kutya ota landa shi ipipo nota landa shini.

Etseyitho lyombaanga yoStandard Bank tali ti kala wa lungama, kala wa gamenwa. Shika otashi londodha aantu yaa ninge oshihakanwa shuumbudhi mboka omuntu ha vulu okukengelelwa a gandje oshimaliwa she shokombaanga.

Iipundi iiwanawa yopashinanena. Ya yela nawa notayi monika tayi adhima noonkondo. Iipundi mbika otashi vulika nduno tayi kala megumbo epe opo lya lalwa nenge tayi landithwa kwaangoka teya mo. Iipundi mbika oyili po nee yili momalwaala omambulawu noyili po yuukilila shili notayi adhima noonkondo.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo noshina oonkondo. Moshilongo ngele ka muna oshimaliwa ka puna shoka tashi vulu oku longwa. Uuna omuntu a hala a lande sha oha gandja owala oshimaliwa e ta pew shoka ta landa. Nenge omuntu ta landitha oha gandja owala oshilandomwa ye ta pewa oshimaliwa ku ngoka teshi landa.

Olandiyo ombwanawa yili popepi nokapomba noshowo okatemba hoka ko kwiyonga konyala nenge okunwinwa omeya.

Iipindi nomalandithomwa giikwambete noshowo iitaafula, niipundi ,niipilangi tayi landithwa pooha dhopate mpoka tapu ende aayendanandjila ,yamwe oyeli koomota yamwe otaya ende moohauto ,yamwe otaya ende kolupadhi taya talatala shoka ta pumbwa oku konga mesiku kehe. Shika osho oshinima shilipo oshiwanawa tashi kwathele aantu yamone shoka yahala oku landa kayena okuya moositola

Pomahala gomalandithilo ohapu kala pu udha noonkondo kehe gumwe oteya ta tala tala nota landa shoka a hala gumwe ota landitha noku tala ngele ota mono aalandi. Uuna omuntu a kona kona oshinima eta mono eshi pumbwa oheshi kuthapo nduno eta gandja oshimaliwa komulandithi eta ziko noshi landomwa she shoka shino omukalo gumwe gwoku mona oshimaliwa noku gandjaiilandomwa kaantu mboka tayeyi landa.

Omahala gomangeshefelo yopashinanena oga yela nawa mongaashingeyi nogena kehe shoka omuntu ahala. Uuna omuntu ena shoka ahala ohatondoka owala etayi kendiki lyomalandithilo eta kutha okatemba noku hogolola iilandithomwa ye mbyoka ahala. Nuuna amono kutya iilandomwa ye oyagwana ohayi nduno eta gandja oshimaliwa eta pewa iilandithomwa ye.

Longitha okakalata koye kombaanga yopashigwana kongeshefa yoye opo wu vule okundopaleka ongeshefa yoye.

Oshimaliwa oshindji shindji oshili tashi tambwa ko ngashingeyi pokashina kokutaamba nokugandja iimaliwa kombaanga yaNamibia Bank Windhoek.

Aakulukadhi yeli yaali taya landa iihape iiwanawa.

Aantu yeli pomahala gomalandithilo komunkulo gwondjila nenge ye li mokati kondjila mpoka pwa dhikwa uutala kaalandithi, opo aalandi ye ye ya lande shoka ya hala. Shika ohashi e ta nee aalandi ya gandje oshimaliwa komulandithi , ye omulandithi te ya pe oshilandomwa shoka taya landa. Ohashi kala oshiwanawa ngele iipindi mbika tayi ningilwa pehala lya yela.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala ga yela nawa noga sila oshimpwiyu, ohamu kala wo muna iipundi iiwanawa mbyoka hayi vululukilwa olutu lomuntu. Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi ya longwa miitafula notayi tulwa omafulafula ngoka haga kala taga uvitha olutu nawa uuna kwa kuutumbwa komuntu. Iipundi mbika ohayi kala yi na ondilo oshoka kapuna ngoka ta vulu oku yi landa ngele kena oshimaliwa.

Iimaliwa yomafo ya yoolokathana tayi ulike woo kutya oyiilongo ya yoolokathana, moka muna ondola yimwe ya America.

Iipundi iiwanawa yi li megumbo tali ulike lyopashinanena, yi li po tayi tayima nawa. Otashi vulika tayi landithwa nenge ya tega ngoka teya a kale megumbo moka. Iipundi mbika oyili momalwaala omambulawu taga tayima nawa noya yela nawa. Iipundi mbika tayi ulike iipeepeeka, tayi ulike ya silwa oshimpwiyu inaayi longithwa nande onale.

Aantu mboka aanongo ohaya nduuluka iipundi nenge iitaafula okuza miipilangi. Aantu mbaka ohaya kala shili yena uunongo nohaya mete nawa noku longitha nawa uunongo wawo. Oshipundi ohashi kala oshiwanawa oshoka oshalongwa nuunongo nomuntu oho shilanda nande inohala wushi kuutumbe. Nokuli iipundi yimwe ohaye yi landa taye yi landitha kiilongo yimwe yi ili noyi ili hoka haya mono oshimaliwa shakola.

Oshimaliwa shefo tashi ulike sha shangwa moshiChina nosha shangwa onomola ontano. Okuna omusamane a kuutumba a thanekwa ko tashi vulika oye mwene goshilongo nenge tashi vulika oye eli meliko lyoshilongo koshikondo sho pashimaliwa. Ta vulu oku yambidhidha aantu noku kwathela wo Oshilongo una tashiya kuuwanawa woshimaliwa.

Oosikopa oshoo iikwatelo yimwe yili megumbo mbyoka hayi kala ya longwa miipilangi. Thimbo limwe ohayi kala tayi monika nawa uuna ya payindwa osho woo ethimbo inaayi payindwa ohayi monika kaayili muunshitwe wayo. Shika ohashi kala oshiwanawa shili kaalandi nosho woo komulandithi oshoka iinima mbika ohayi vulu oku eta oshimaliwa megumbo.

Aantu taya ende taya tala notaya iyuvitha nawa, notaya ende ya nyanyukwa mehala ndyoka lya yela tali ulike lya fa endiki lyomalandithilo giipindi, opo ya lande shoka ya pumbwa ya wape okukwathelathana nawa naashoka taya vulu.

Oshitaafula niipundi mbyoka ya longwa miipilangi ya tulwa pooha nepandaanda. Tashi vulika aatalelipo nenge aayenda nandjila haya ya kuutumbapo ya vululu kwepo. Nenge mboka taya landa mpoka taya landa noku lila mpoka. Opowo ya vululukwe noya wape oku tsikila ondjila. Shika otashi eta wo aatalelipo oyendji yeye pehala mpoka nenge ya kale ya nyanyukwa.

Wayimina ombaanga yaVenduka ndjoka hayi vulu oku ku pa omakwatho ngaashi okunana oshimaliwa, okumbaanga oshimaliwa shoye, okufuta omuntu pashimaliwa, okufuta pashimaliwa, ashihe shoka oto vulu oku shi ningila pamwe nombaanga yaBank Windhoek ndjoka yi li po ya simana noyi na oonkondo.

Epingakanitho lyopashimaliwa, to vulu wu gandje oshimaliwa ngoye to pewa oshimaliwa oshikwawo. Shika otashi vulu shi kale shafa omalandithilo oshoka oshimaliwa shimwe oshina ongushu yi vule yoshimaliwa oshikwawo.

Mongashiingeyi kehe gumwe okwa hala oku landa egumbo lye, lyopashinanena oshoka ohali kala lya yela nawa nolya silwa oshipwiyu ,shika aantu ohaye shiningi uuna ahala oku kala pehala lya mwena, nolya yela nolyaana omapiyagano ngono geli komahala gokomalukanda.